Ity dia sarin'olona maromaro izay ahitana olona mipetraka, ao ny mitsangana, ao ny mandihy, ao ny miresaka. Ny toerana dia ahitana ravinala sy hazo midoroboka maro samy hafa, ahitana ihany koa lamba miahy.

Ny sary hitantsika eto dia lakozia izay ravahana entana maro samihafa, toy ny : fandrahoana sakafo, lovia, sotro, kopy, tavoahangy, sy ny fisotroana rano, sy ireo maro tsy voatanisa...